qeete fayyimma ayinnino yininoshindinanino kunino baalunkurichira buqqeete fayyimma hooggokki ayikkiro manchu beette mitture assano mittoba eano fulano dandaannokki daafiraate kuila ayino umirichu assi kaentinni buqqeesi fayyimma kaaliiqi woroonni agadha hasiissanno

taraawanno dhibbi dhaa yannara babbaxxeyo bayicho kalqetenni kalaqame qarra iilishanni afamannoha ikkanna koyino gargarate gashshootu umisi qeecha fulanni afamanno isi hoollannihuno mittunna lammu manni olanxo calla ikkikkinni wo'monku gamba yee millisatenniite

lobiddaan ishineogombanni kaameeluwa hattono qucummu giddo millisate quchummu giddo hee'rannowa ishine gamba assate ishinu hattono garunninna danonni ba anno gede qixxeessinoebayichiwa massate looso loossanno kaameeluwaate

ayyimmati loosaasine manchu fayyimmasi lainnohunni egennosinna hattono womaashshasi afiri ka'entinni mariro hakko bayicho mariyuba buuxu assatinni egennosa uyite ka'eentinni fayyimmasi daafira mancho kaadhitannoreeti

hoo biddaanno shine ogombanni kaameeluba quchummu giddo hee'ranno ishine mannu mittu mittuno ikku dagoo molonsilannowa hee'rannowa gamba assatenni mitto darga doonnoeha haadhe ka'eentinni hunate looso woy wole bayicho massite ka'eenti ishinehu qixxeessinoewa hunate looso loosanno makiinuwaro

hummate mootimmate elekitiroonikisete uwaante xnntne kiirre fulnikki horo afidhino teeno qansootawa injiitannota mooximmano lowo geeshshi meenju ba annokki gede assate looso loossannota ikkitanna tino gobbankira lowo uwaante uyitanni afanxanno

borboommo ayimmate xawishshi kaarde biirupa babbattihowa hinca qante noota ikkitehedhe gashshootu woy gashshootu giddo hedhannori qonne mashalaqe horonsi'ratenni hasidhanno hajo miinamunni iillitanno gede qobbate loosu hoorunna doogo alashshate lowo qeecha fultanni nooreeti

poloxiqa baxxiho ha assannosihu takati gobbate gittoonni kalawoseerenna mandae budeno ikkaikkiro isi giddooli hiltannoti babbaxxiho hido qansootaho subbinota ikkahuugasenna sae gaintinni seiro gobbate lophora bushiru kayinni gabajjote ikkasiiti

hajconna mannimmate qoosso manchu beettira uyinoonni kaayyooti tini kaayyono manchi beettimanna ikkasinni afi'rinote kalqete jeerriino teehuni afaminohu lowo deerriinni xa'mamannoha ikkanna ikkullana kayinni kalqete deerriino mannimmate qoosso wo'munni wo'muy wo'mite afantannoha di ikkinni

fayyimmate loosaasine fayyimmate aana ikkator egennaafinore ikkite fayyimma la innohunni fullakkinore ikkite fayyimmate qarru iillehomonna kaa'late umonsa sayisse uyitannoreeti kureno xa yannara lowo geeshsha ikkite ka'entinni loosanni afantannoreeti

kalqeti deerini fayyimmate poolisee woy yedo cu'mishishate halalo insanni loosi falqete ana fayyimmate uurrinsha uurriti lohuno babbaxxe oganinni gobba gobbate qansoota amadatenni dagate daafira fayyimmate daafira hattono ogimmatenninnogaliyoge fitiorinni harunso cu'mishishte

qalqullu bakime qaalqulle uma site loossanno rikketanna kunnu insa qeechinni qaaqquulle lainohunni ikka doi genno afidhe qalqullu fayyimma aana kaajjishshe loossannoreeti kurino jama fayyimmate uurrinshano ikko mereerima fayyimmate uurrinsha qalqullu aana kaajjishshe looso loossannoreeti

amaate barra pirofessinannimereershi ilaminoo qaaqko amasi ayetiro annisi ayetiro mayi barra ilammoro annimmatenna hatto amimmate afamansha afi'ranno gede assitanno dargaate

xaphoommunni dagate kaafike boshshantannoh dagate ikkaseenni dagano umise qoropho kunne paarketi darga agarate assa hasiisanno paarketi giddo noori aana taa ataano la'annori aana iillitaajaddo jawaantete gargara dagate baalanko umi qeecha ikkanno

fayyimmate noosaasinino fayyimma lainnehunni egenno afidhinne rikkite fayyimmate manchu beettira kaa'latenna fayyimmate illacha tugge loosate umireete kunino fayyimma lainnihunni egennowafidhika eeddinni xikkotenna qar lainnihunni manchoho jaddo iillitannogae fayyimmasi ragaaphitannoreeti

Poletiku miinju ayimmate hattonno gashootunniha danna xaphi asse amadanoha ikkanna

gobboommu ayimmate tawishshi karde biirupa gochummate hedhe ka'eentinni wole hasiisanno biirupa ledo gamba yaatenni doozo loossanno labishshaho baankete ledo baankete minimaari kaemitto borreessama asi'rinoo borreessame kunnira afamate karde adha dandaanno

hinkote keeraanchimma agadhate hinqo hasiissanno yannanna hasiissanno garinni qoropho assalla hattono qole kaeentinni hinqote jaacunma qatro itlita woyite qorophoossine kaeentinni qeeraanchimmasi daafo billachishe agadhatenna hinkote aana illannorinna intidofollomno gede assotte

fayyimmate loosaasine uminsanni fayyimmate qooxeessira lohossannore ikkitanna kurino manchu beetti fayyimmasi ana qarru iiddero mare kaente buuxo assi'rate eeraanchimmasi layirate hattono iillitirosi jaddu aana hurre hasi'rate mare kae hasaabisi'rannoreette

fayyimmate polisehu hido cupishishalanne mitte gobba fayyimmate daafira maa madde ha'ra noase fayyimmate daafira maa egensiisanoase fayyimmate daafirano dagase maa afanni hoseetannu hedoa maddanna guni qannohuno fayyimmate aana noonsanni lowosonniiti

mootilate elektiroonikisitehowante tenneetiinannikke kaayyo afi'nohanafokiikken tenne kaayyoh ronsi'rate qidhaabbinokki daga kainni tenne kaayyo ronsiraanokki tukkinni afantanno kunino kaayyote beeqqaasine kkate nuunsa kaayyo garunniho ronsira hoga tenni kae hunniite